Omwana muto w'omwishiki ajwaire ekiteteyi naavugira ekigaari omu bunyatsi omu maisho g'ekisiika ky'amatafaari agokize

Abakazi babiri bari omumuhanda nana omwana ow'omwishiki natambura omukazi omwe aheekire omwana ayegwire n'enku enyuma yaabo hariyo emiti miraingwa

Ente ziri omukibira ekibira kirimu obuti bukye bwomire omuti gumwe muhango guri omumaisho gente enyuma yente hariyo emiti mingi ekwataine

Ebyagi bibiri biri omu buti, enyima y'ebyagi hariyo akamuri na aha rubaju rwabyo hariho enju y'amatafaari agokize, enkooko eri omu maisho g'ebyagi

Omushaija ainami omu musiri omusiri guhingirwe gye tigurimu binyaatsi byona omushaija ajwaire enkofiira ajwaire empare ndaingwa na butusi akwaitse ekicepe omu ngaro

Obuju bugufu bwombekisibwe embaho, n'amabati ahaiguru hariho ekidomora omu muryango gw'enju, kasaasiro omu maisho g'enju, enyima y'obuju hariyo obuti nana ekishanyi

Ekiteera kishutami ahansi omu bunyaatsi nikiriragura kandi kiriyo nikirya eby’okurya omukono ogundi gukwitse ekintu ky’okurya ekya yeero.

Abashaija babiri nana omwana bari omuryaato riri ahamaizi aharubaju rw' amaizi hariyo ebinyatsi bingi omushaija arikuvuga eryato ashutami enyuma ajwaire t-shirt eya kinyatsi

Abakazi bemereire befubikire ebisuura bajwaire obukwanzi burikwera ahamutwe abamwe Kandi bajwaire nana obukwanzi omumaraka gaabo enyuma hariyo ebiti ebyomire

Kompyuta erimu ebigambo, esiimu n'akamuri biri aha rubaju rwa buryo orwa kompyuta egiraasi y'amaizi, ekitabo nana akacumu biri aha rubaju rwa bumosho orwa kompyuta byona biterekirwe aha meeza ekozirwe omu mbaho.

Omwana ashemereirwe ajwire esati eya kinekye takomire mapesa enyuma y'omwana hariyo abaana abandi abato.

Enju y'amatafaari agookize eri enyuma y'enju etaine bisiika, eri omu binyaatsi, orutookye rwehinguririze enju zombi

Emiti eri aha mutwe gw'orushozi na nomu bihaanga hariho emiti emito mito na n'emiti ekuzire munonga. Omu kihanga tihariho miti hariho obunyaasi bugufu n'obuti bunaganagirwe.

Omukazi akomire ekitambara kya kya bururu aha mutwe ajwaire gomesi, ayemereire enyima y'ebitookye. Ahansi y'omuti hariyo emeeza eziriho enyanya n'ebintu ebindi. Abantu bari ahansi y'omuti, amaju gari enyima y'emiti kandi getoroire getoroire emiti.

Orukomera hariyo ebinyantsi omunda yarwo n'aheru amaju gari ahagati omubiti kuhisya eruguru ahamushozi ebicu biriyo omumwanya.

Enturegye ziri omu kishaka, eturegye ziine oburanga oburikwera nana oburikwiragura aha rubaju hariho ebiti ebikozire ekibira nana obunyaatsi bugufu oburikwenda kwoma

Tooyi eyombekyesiibwe amatafaari eyigwire. orwigi n'orwembaho. Hariho amadaara abiri agarikuhika aha kutaahamu. Ekiina n'ekyamutare.

Engagi eshutami omu kishaka, neeranzya omu maisho, engagi eyekwitsi aha munwa kandi eyashami, neeyiragura kandi eine ebyoga aha mubiri gwona

Omukazi akomire ishokye, ajwire ekiteteyi kikwiragura, ahekire omwana aha mugongo. Akwise omwata omu ngaaro. Omu maisho ge, hariyo ebimera bya gurini.

Omukazi n'abaana babiri bari omu musiri gwa kabegi bakwaitse enfuka omu mikono yaabo omwojo ajwaire empare ngufu n'esweta ondiijo omwana ajwaire ekisweta kiraingwa kirikutukura omukazi ajwaire gomesi

Enjojo ibiri ziri omu ihamba ry'obuti bugufu bukwatsire ebicu bikwatsire munonga ahaiguru.

Omushaija ayemereire omu maizi aha rubaju hariho obuti bugufu, omushana nigurugayo gutaire omu maizi

Enjonjo zemereire omu maizi magufu, enjonjo enkuru n'obwana bw'enjonjo. Aha rubaju rw'amaizi hariho ebinyaansi heine ebiti ebyamezire omu maizi nana obuseeri hariyo ebiti byingi ebikozire ekibira.

Orutookye ruhingirwe gye ebitookye biri omu rayini kandi omwanya ahaiguru harimu ebicu ebya buuru nebya mutare.

Abaana nibazaana ekyesho nibazaanira omu mbuga obunju bw'ebinyaatsi omwishiki naaruga haihi n'enju naija ahu abaana bari.

Omukazi ajwaire gomesi ayemereire enyima y'ebitookye eyesangire ekitambara ekya buruu aha mutwe ahansi y'omuti hariyo emeeza eziriho enyaanya na n'ebintu ebindi omu buveera abantu bemereire ahansi y'omuti

Senkoko ziri omu katimba ahiguru y'akatiimba hariho ebinyaatsi byomire enyima hariyo ebiti.

Entwinga zemereire omu ihamba eine amaguru maraingwa entwinga eine amabara aga burawuni n'agarikwera entwinga endiijo eyemereire enyima y'ekiti hariho ebiti biraingwa binaganagirwe.